Paɣaba ni dabba n laɣim be duu puuni sheba ʒimi ka sheba za zuɣusaa ka ŋmaari kamara nima so ye liiga piɛlli ka zaŋ kamara kpa o nina duu maa zuɣusaa laati nima biɛni di takoriti nyɛla gilaasi nima.

paɣaba ni dabba nyɛla ban be duu puuni paɣ' so zala zuɣusaa ka doo ʒe o nyaaga niriba ayi nyɛla ban ʒiya ka bukunima pa bɛ tooni yino ʒila yaɣili ka USA fulaaki yeli o zuɣusaa fulaaki maa ni kala ʒee beni ka kala piɛlli gba beni

labtop nyɛla din tam teebuli zuɣu ka foon pa di tooni buku nim nyɛla din biɛni ka kamɛra pa teebuli maa zuɣu buku gba pa teebuli maa zuɣu kuɣu ʒɛ di yaɣali ka liiga pa dizuɣu kaap nyɛla din bɛ teebuli maa gbunni

Paɣiba ata nyɛla ban kuriya dundɔŋ puuni paɣa yino gbubila sɔɣu kuriya ka paɣiba ayi paɣiri ŋmana bia nyɛla ŋun za bɛ yaɣili ka gaɣili za o luɣili teebuli beni ka gbambili tam di zuɣu.

pirinsi nyɛla ban gbubi Doo doo maa nyɛla ŋun pili zipili piɛlli ka yɛ kiiga ʒiɛ paɣa bɛ pirinsi maa ni paɣaba ayi n nyɛba ka bi yɛ liiga sabila dabba maa gba yɛla liiga sabila ka kuriti bɛ bi nyaanga tani pa bi nyaanga ka nyɛ yɛlo

Paɣiba ni dabba nyɛla ban gbubi tuutanima tuuta maa puuni zaɣ'sabinli beni ka zaɣ'piɛlli beni paɣiba maa so yaala o noli ka ye liiga piɛlli dabba maa so ye liiga ʒee tihi be bɛ nyaaŋa ka paɣiba maa so pili zipiligu.

Lɔɔrinim nyala din ʒaya palli zuɣu, palli maa zuɣu daba nyala ban ʒaya. daba maa shabi yela liiga piɛla ka ye liiga sabila n pa dizuɣu. lɔɔri sabinli beni ka lienim boo pala maa zuɣu lienim nyala lie piɛla.

Niriba nyɛla ban be komni yino ʒila boɣati ka yino ʒi gbambila kom maa yaɣali yili zaya ka mori be dinni yili maa gulinyaanga tihi biɛni di yaɣali ka yili laha zaya ka pooli sa si tooni ka si kuli nyɛ zaɣa piɛlli.

Paɣiba ni dabba nyɛla ban be duu puuni tima tamla teebuli zuɣu dabba maa ʒila kuɣusi zuɣu kuɣusi maa nyɛla zaɣ'sabila paɣa so ye liiga piɛlli ʒi kuɣu zuɣu ka gbubi peen ka pipa pa o tooni ka tima maa gba pa o tooni.

Paɣiba ni dabba nyɛla ban pe foolii ka gbubi ŋmana tihi bela bɛ yaɣili ka tia za bɛ nyaaŋa dabba maa so yela liiga ʒee ka paɣiba maa so ye liiga ʒee yaha.

Dabba mini paɣaba nyɛla ban laɣam ʒiya ka gbubi bi kaya niɛma Dabba maa gbubila lunsi dabba maa niraba ayi lola bi zabiri ka niraba ayi gba pini koli koli paɣa ʒi doo maa luɣuli ka paɣa pam ʒi o tooni

Zamaatu nyɛla ban laɣim nʒiya paɣaba ni dabba ,shebi ʒala zuɣu saa kashebi ʒi tiŋa. yiliya bɛ yaɣili ka tihi za bɛ nyaaŋa, sogbubi fɔn ni mŋaariba fɔto, paɣaso gbubi biya ka yaagi ɔ noli kapaɣiso dohiro

Paɣaba ni dabba nyɛla bani za palli zuɣu yili za bi yɛanga tii za yili maa tooni tii lahi za yili maa yaɣili dabba maa shɛba nyɛla bani ye liiga piɛlla ka paɣaba maa shɛba gba ye liiga piɛlla ka nyɛɣi baaji sabila do so gbubi foon ka paɣa za o yaɣili ka doo za o yaɣili ka pili zupiligu.

Ninsalnim ka bi duronyi pa dukpuna paɣaba ni dab ba paɣaba maa bɛla yaɣili ka dabi maa gba bɛ yaɣili paɣaba pamla bɛ zari ka di nya zaɣi waɣila waɣila ka dabi maa so chinchin piɛla bɛ bi piri namda nima

Paɣaba ata nyɛla ban be yili dundoŋ ni bɛ paɣarila kapu nima paɣa yino zaŋla o nuu tabi o zuɣu ka yino gbibi kapu nima ayi ka yino gbibi kapu gaŋa dari do bɛ nyaanga ka gbambihi gba za bɛ luɣuli.

kuɣu mini woodurop nyɛla din bɛ duu puuni dufɛli pa kuɣu maa zuɣu buku nim bɛ woodurop maa ni gilaas nyɛla din ʒɛ duu maa sunsuuni woodurop maa gbunni binshaɣu ka dinni bini nyɛla din tam woodurop maa zuɣusaa

polinsi nyɛla ban chana so be bɛ tooni n-kooni tuhiri ba soli so be duu puuni o gbubi la kɔliba polinsi maa yela liiga sabila yili maa nyɛla yil' piɛlli ka kuriti be polinsi nima yaɣili.

Paɣa mini doo nyɛla ŋun be kom ni kom maa puuni chemsi nima biɛni taabo nima sheba nyɛla ban za kom maa yaɣali tihi be kom maa yaɣali ka yiya be kom maa yaɣali so za kom maa yaɣali ka ye liiga piɛlli.

Paɣa ba ni dabba nyɛ bini laɣim za tia gbuni bi yela shikuru nɛma banjira za bi yɛanga ka tihi zaya yiya nyɛla dini bɛ kantiŋa ka tihi za dinni paɣa nyɛla ŋuni gbubi pɛn.

Paɣaba ni daba n laɣim be paaki ti talini. shebi ʒɛla zuɣu saa kashebi ʒi tiŋ gban ni.daba ayi nyala ban tam bini zuɣusaa ka do' yinɔ ʒi bɛ gbunni bɛ gbubi la daan gbehi ka yinɔ dini nyɛ zaɣiʒɛɛzaa.

Paɣiba ni dabba nyɛla ban laɣim za yili sambani ni loori ʒee be yili maa ni ka za tia gbunni tanki be yili maa ni cheche za bɛ sani ka kuɣu zaya dabba maa shɛba ye neem'piɛla.

paɣaba ni dabba nyɛla ban chɛna shab biɛla loori ni ka shab bari moto paɣa so yiɣisi mi zani moto maa zuɣu ka gbubi doo moto maa nyɛla buluu do so gbubila paati gbaŋ ka wuɣili dabba maa biɛla loori maa ni ka ŋmɛri gungona

Dabba nyala ban za zuɣusaa sheba yela liiga yelo yili maa zuɣusaa bɛ zaŋla tana pobili tan'yelo biɛni ka tan'ʒee biɛni sheba zala bɛ tooni ka sheba za tooni ka bɛ zaŋ bɛ nina kpa taba.

paɣaba mini dabba nyɛla ban be kohimma ni damma shee do'so yela liiga piɛlli ka pili zipili piɛlli zipilsi nyɛla bin zaŋ yili ka tihi be di nyaanga filaawanima nyɛla din be zuɣusaa ka doo mini paɣa zaya ka ye liiga piɛla

Loori nim nyɛla din tam palli zuɣu laan nim nyɛla din booi palli maa zuɣu laan sabinli n nyɛ din bɛ laan nim maa sunsuuni niraba nyɛla ban bɛ binni ka shab yɛ liiga piɛla ka so yɛ liiga sabinli

bihi nyɛla ban ʒɛ yili guli nyɛŋa goota yaɣili ka bɛ zaya goota maa puuni ko bɛɣigu bɛni daba nyɛla ban za yaɣili ha yili maa pɛntɛla zaɣ' piɛli gbani maa zaɣ' sabinli

paɣa nyɛla ŋun mɔndi saɣim ka dabba ayi za o yaɣili paɣ' so za o nyaaga ka bɛ paɣi nema deli bɛ teebuli beni ka weeya pa pila zuɣu ko' biɛɣu be dunduŋ maa.

kuɣusi bɛ duu puuni ka dufɛya pa dizuɣu dufɛli maa shɛli nyɛla zaɣ piɛlli kuɣu shɛŋa ʒɛ duu maa ni ka gba nyɛ zaɣ piɛla sɛnta teebuli bɛ duu maa ni fulaawa bɛ duu maa ni laati bɛ duu maa ni ka fulaawa shɛli tam teebuli maa ni ka gilaas tam dizuɣu

Dabba ata nyɛla ban za goota yaɣali loba nima be dipuuni ka kobiɛɣu zoo dinni dabba maa yino yela liiga ʒee ka piri namdi yelo ka bɛ za yili yaɣali ka so za yili tooni.

Paɣaba ayi m be duu puuni ka goriti zaya so do goro zuɣu ka zaŋ bini piɛlli pili o maŋa paɣaba maa gbibila peni nima ka gbibi faali nima dikpina maa zuɣu bɛ sabi namba nima pa.

Paɣa be duu puuni o zaŋla foon kpa o tibili ka zaŋ o bɔɣusapiŋ ŋmabi li o gbubila pileeti ka di nyɛ zaɣ'piɛlli ka o niŋdi kom niŋdi dini duu maa takoriti nyɛla gilaasi ka duu maa puuni nyɛ zaɣ'piɛlli.

Loori nyɛla din nye asidɛnti ka dabba mini paɣaba be dinni tihi nyɛla din be dinni bɛ zala yili tooni loori piɛli shɛli bela loori maa nyaanga doso ŋun za loori maa yaɣara maani miekiri la kɔli ka doso za tia maa gbinni ka ye liiga piɛlli.